Abantwana abancane abase nursery education, bahlezi ezitulweni lemabhentshini lematafuleni abo. Basekilasini balalele umfundisi ebafundisa

Abantwana abancane abase nursery school bayabonakala njalo bejabuli le balombalisi wabo uyabafundisa ngokuhlabela bamile balungiselele ukuthi labo bahlabele

Abafundi beprimary education, Babonakala belombalisi. Uyabafundisa, kulezi izisetshenziswana zalezi insuku ,okuthiwa yicomputer,

Nampa abafundi beprimary school. Kuyabonakala njalo bagqoke amayunifomu afanayo amashoti lamayembe kanye lamasokisi lama school shuzi.

Abafundi be primary education, bazitshayelwa ngumoya lombalisi befunda e ground. Bazihlalele bavule amabhuku abo eskolo.

umfanekiso wezandla ezi speller ama alphabet emdulini we primary school ngamabala ancedisa ukwenza ngezandla usenza ama sign

Umbalisi ulabantwana besikolo Abe primary school , bayenze umhlangabo wabo bedlala njalo befunda , kuyabonakala lokhu ngokubana siyayibona ibhilidi yesikolweni

Ngansi isikolo seprimary school esiyatshiweyo kubonakala ngamablokhu amabili awokuphika amantwana phakathi befunde kuhle emthunzini

I"science lab" etholakala e"primary education" .Lapha abafundi bafunda ngeze "science".Kuyabonakala ukuthi kuselabhorethi ngamathayili abekwe pnansi lezimpompi zokugezisa.

Abafundi ababonakala bengabe primary school sebekubreak. Nampo bathwele ukudla. Sebelungiselela ukuhlala phansi bekudle.

Abafundi esikolweni esikhulu se tertiary education, babonakala befundela ukusebenzisa imitshina emkhulu. Leyi mtshina iyakwazi ukubhendisa izimsimbi.

Abafundi abangamantombazana wodwa eSecondary kumbe eTertiary education ababonakala bejabulile bethatha umfanekiso, bebobotheka bethwele amabhuku abo.

Abafundi base kilasini bahlezi emabhentshini babukeka bengabafundi be secondary kumbe i tertiary education balalele umbalisi belinde ukubhala ama notes.

Umbalisi ubonakala efundisa abantwana besikolo ngama computer alezinsuku njalo lawa ma computer ayenza umsebenzi ubelula

Abafundi abase tertiary education bagqoke ama work suit ukuthi bekwazi ukufunda njalo bezivikele engozini nxa bebambabamba izisetshenziswana abazisebenzisayo emfundweni yabo

Abafundi be EMVTC befundela ukwenza kumbe ukukanisa imota babonakala njalo begqoke ama work suit awe eMVTC ukuze bekwazi ukusebenza kuhle bengancolisanga impahla.

Nangu ujaha use"Tertiary education " emfundweni yakhe. Emfundweni yakhe ubukekeka ethwele isisetshenziswana esensimbi. Lesi sisetshenziswana sensimbi ngesokutshibilikisa enye insimbi.

Umfundi kwezefundo ezitholakala ethetshari education uyabonakala ujaha ugqoke i workout njalo ulungiswa eze plumbing ayakhanya ama pipe awekhopha ngomva kwakhe.

Amajaha agqoke ama"worksuit" ayi"blue" ,basemfundweni ye"Tertiary education" Babonakala befunda ngezokweluka impahla njalo lawa majaha asetshenziswa isisetshenziso sokuthunga impahla.

izisetshenziso ezingumtshina wabafundi e teritiary education lapha kubonakala kuse workshop yokulungisa izinto ezinengi ezihlukeneyo

Amantombazane abangabafundi be"chemistry" eskolweni se'chemistry" njalo bapheka imithi yokwelapha izifo ezinengi ezehlukeneyo.

Amabhuku ,izincwadi lamatafula lenye I furniture yeskolweni se secondary education .

Ibhilidi ebonakala ingamabhlokhu aweskolweni. Kubukeka kuyi sekhondari ejukheshini. Nanka amabhilidi ayatsho ukubana yiblokhu, layiblokhu.

Amantombazana afake amalab coat amhlophe. Amantombazana akhanya bengabe secondary school. Kukhanya bafunda ngeze khemisti lengemithi.

Abafundi base 'secondary school', bahleli ematafuleni ezitulweni. Babambe amabhuku abo awesikolweni, bagqoke amayunifomu.

Isikolo semfundo yaseSecondary Education, sibonakala sisihle silama flawuzi le loni enhle njalo siyabukeka futhi sona yiskolo esihle esilemfundo eqondileyo.

Ibhakana lesikolo elilomlayezo wokuyamukela laba abavakatshe esikolweni kumbe abazobona isikolo.

Iboard yesikolweni edwetshwe nge tshoko kweze mathematics lezokuhlabela. Kubonakala ngama tone .

Ibhilidi yeSecondary School, ibhilidi yemfundo iseceleni komgwaqo labafundi bayakhanya bemile phandle egedini.

Amantombazana lamajaha asakhulayo bagqoke ama uniform aweskolweni. Kusobala ukuthi ngabantwana beSecondary school.

ibhilidi enkulu enhle e decorathiweyo e university bayabonakala abafundi behamba hamba eceleni lapho njalo lalapha kuyabonkala lapha abahlala khona bechaye impahla

Nanti ikamelo labafundi beyunivesithi. Liyabonakala ngembheda. Eminye iphezulu, eminye iphansi. Abafundi baphumula lapha.

Abafundi lombalisi kwezemfundo ze yunivesithi bahleli e lecture room bayafunda kuyabonaka baphethe amabhuku Abo bahlezi ezitulweni zemfundo

Indawo enika ukufunda kwaseyunivesithi education, iyabukeka ngamaschool block. Langegedi lendlu kaguard.

Unkazana wesikolweni ubukeka emile ebambe iqolo lakhe ekamelweni lakhe lokulala ikamelo elitholakala esikolweni lapha afunda khona.

Ikilasrum yabafundi be univesithi, nansi iyabonakala ngoba ukhona u lek'tshara emuva le board yokubhalela nxa abafundi befunda.

Itafula kanye kanye lezitulo zayo, indawo iyakhanya ukubana kuse university endaweni yemfundo. Kuyabonakala langa ma windi langama khetheni ukubana leyi yi classroom.

Umbheda womuntu oyedwa, ifoni yokutshaya ucingo, amafutha lalaphefumu wokugeza unukelele ikamelo laseyuvesithi.

Imota ebomvu lemota emhlophe zibukeka ziku parking lot. Ziseyunivesithi emfundweni yalaba abafundela imisebenzi ehlukeneyo.

abafundi be capentry babka impahla abayiyakhileyo ngezigodo njalo babonakala bethatha imfanekiso ukuze bekwazi ukutshengisa abanye

Nangu umbalisi uyafundisa esikolo seYunivesithi ukhanya ukulecture ngoba emuva kwakhe kulechalkboard yabafundi ukubana bekhone ukuyabhalela kiyo.